Paɣisara n-diɛmdi ka diri dari. Bɛ ni diɛmdi ka diri dari maa ka yino za bɛ luɣili ka ye liiga sabilinli ka ton so jinjam sabilinli ka bibila so mi be bɛ yaɣili kanna ka paɣisara maa ni diɛmdi shɛli maa bɛ nyaaŋga ha duri be dinni.

Kuliga noli m-bala ka ŋarima maa shɛŋa tam kom maa zuɣu ka m ba so mi zaya ŋmaari niriba ata foto ka niriba maa bibila be bɛ puuni ka piri namda piɛlli ka kuliga maa mi puuni ŋarima maa puuni fulaakinima gba tamtam di puuni.

Tin'puuni m-bala ka palli dɔli di sunsuuni ka palli maa zuɣu loori ʒee so gba mi be di zuɣu ka kubenima be palli maa yaɣili ka duri maa mi gba zaa di peentanima maa shɛŋa nyɛla zaɣ'ʒee ka shɛŋa nye giriin ka shɛŋa mi gba nye zap'dozim

Lunfa n-zaya ka bɛ deli nɛma si gbuni ka lunfa maa nyaaŋa ha zoya be dini ka bɛ me duri dini maa lunfa maa mi gbuni ka so dabi jɛrikaninima gbuni ka jɛrikaninima maa shɛŋa nyɛ giriin waan ka giriin waan maa mi luɣili laati buluu jɛrikani gba mi ʒiya.

Machine ka nachimbil mini bipuɣimbili ʒiya ka nachimbil maa ye ŋun ʒi kuɣu sabinli zuɣu ka zaŋ o nuu gbaai machine maa ka bipuɣimbili ŋɔ nye ŋun za zuɣu saa ka mali o zabiri o nyɛla ninvuhi so ŋun ye liiga blue ka teebuli nim mi gba be di yaɣili.

Bihi anahi m bɛ kpɛ ka yino daari loori du'shɛŋa din za bɛ sani shɛŋa nyɛ din pili mɔri dundoli shɛŋa din za nimaani nyɛ taabo dundoli ka bihi ata maa puuni ŋuni bɛ sunsuuni maa piri namda shɛli maa nyɛ green wani .

bɛ wuhirila bihi bin malibu ka bihi maa puuni niriba ayi beni ka ye liiga ʒehi ka ban mi wuhiri bihi maa bini maa mi bɛ pili nye'pɔbirisi ka bɛ puuni yino ye liiga zuɣusaa zaɣ'sabinli n-pahi n-ti pahi jinjam zaɣ'sabinli ka bɛ nyaaŋa ha ka tia gba mi zaya

paɣ' mondi banku ka ka bihi ayi za o nuu diirgu lihiro ka tɛɛbuli bɛ o yaɣili ka kuriga nyɛ din tam tɛɛbuli maa zuɣ' ka n ma so ʒɛ nyɛŋa maa ka gubichichini ka paɣ' so mini o gba bihi ʒɛ luuƒa puuni ha

mɔɣuni m-bala ka niriba be loori puuni ka loori maa nyɛ zaɣ' piɛlli ka zoya be bɛ nyaaŋga ha ka mɔɣuni binkɔbiri gba be mɔɣu maani ka tihi za dinni tihi maa mi gba nyaaŋga shɛŋa din zaya maa ka mɔri nyɛ din bili dinni pam

paɣa so n-ʒia ka pɔbi nangbampɔbirigu ka kaname ni bansi be o tooni ka pa teebuli zuɣu ka ban mi be luɣili maa ha ka yino be bɛ puuni pɔbi nangbampɔbirigu ka do' so be o yaɣili ka pili zipiligu

Kuliga noli m-bala ka yiya galisi dinni pam ka yiya maa mii shee ka palli mii gba doli di puuni ka yiya maa puuni di shɛŋa peenti zaɣ'piɛla ka shɛŋa chamsi ʒehi ka chamsi ʒehi maa mii gba luɣili du'shɛŋa gba za dinni.

Niriba pam n ʒiya ka yino be bi sunsuuni ka diri dari ka bi yuun do bi mi ni yuun do maa ban zaya maa puuni do so be bi puuni ka gbubi "camera" ka pili woluɣu ka ŋun mi be sunsuuni ka diemda ka bi yuuni o ka o che o zabiri bahi.

Paɣ'ba pam chɛri shinkaafa ka shɛba zaŋ takalɛma zaŋ pili bɛ zuɣiri ni ka paɣa shɛba ban chɛri shinkaafa maa puuni shɛba gɔbi chinchina ka kuri waɣinli shɛli sa bɛ nyaaŋa ha shinkaafa shɛli mi bɛ chɛri maa puu maa puuni ka tia shɛŋa mi gba za bɛ nyaaŋa ha.

silimiin do' so n-tiri poliŋ' so awɔdi ka polinsi maa puuni mi yino za bɛ ni tiri so awɔdi maa nyaaŋga ka ye polin' neen' sabila ka loorinima za tia gbuni bɛ nyaaŋga ha ka do' so ŋun tiri awɔdi maa paɣa za o luɣili

Niriba pam n tam kuri shɛli zuɣu ka bɛ zoogi pam ka bɛ zaaha bɛ niriba ka mani niriba a shɛm wuɣi bɛ nyuɣiri dinni ka niriba ayi gbubi flak di puuni ka ninvuɣ'yino be bɛ yaɣili ha waligi o ko ka yɛ liiga piɛlli

Duu maa puuni viɛli pam ka duu maa mi puuni kuɣ' shɛli be dinni ka bɛ zaŋ dufiɛya ayi pa di duɣu ka kuɣu maa tooni gilaasi shɛŋa ʒia ka fulaawanima tam di zuɣu ka dikpini maa mi gba luɣili ha gilaasi shɛli tabi dinni.

Sarati n-niŋ ka buɣim diri ka niriba guura ka ban guuri maa puuni yino gbibi bɔɣisi ka o tooni paɣisaribila so beni ka maali ka zabiri ka gba gbibi bini o nuu ni ka bɛ nyaaŋga ha m-ba so mi gba beni ka ye liiga piɛlli.

Nachimba ayobu be tuma shee ka yino nye ŋun gbubi pipe pu ka kom ka kom yiri di puuni ka tom pili zupiligu ka yino ye liiga piɛlli ka tab o shee jia ka gbubi "shovel" ka yino mi nya so ŋun korigiir tankpaɣu niŋdi adaka shɛli din be o tooni maa

Paɣ'ba ayi n bɛ daaŋa puuni duɣira ka yino gbubi bɛni damdi bindir'shɛli bɛni duɣiri maa ka yino mi ʒiya ka teei o nuu ka ye liiga zaɣ'dozim ka bɛ nyaaŋa maa ha duu zaya ka kupɛ mi tomi za bɛ nyaaŋa.

Shitɔɣu puuni m-bala ka bɛ kɔhiri bansi mini binyɛhari ka bansi maa puuni ka zaɣ' sabila beni nti pahi zaɣ' dozim ka binwala mi gba be binyɛhari puuni za dinni ka binwala maa mi gba a yi yi yuuni li di ŋmanila naanzu' zim gba be di puuni.

Loori nyaaŋga ka bɛ yooi bahi ka m ba so be loori maa nyaaŋga bɛ ni yooi shɛli polo bahi maa ka gbibi aŋkɔra ʒee ka m ma so mi gbibi loori maa zaya ka ʒi tahali ka loori maa zuɣusaa chɛmsi paya.

maʒini shɛli ŋuni gabiri kɔgiriti chani ŋɔ ka maʒini maa gbuni maʒini shɛli mi gba ʒiya ka du'shɛli maʒini shɛli din zaya maa gbuni maa ka di ŋmani du'chɛri ka o gba tooni mi ha duri gba za dini ka maʒini shɛli din chani maa mi o nyɛla maʒini piɛlli.

Paɣa n gbubi baa ka bi chana ka paɣa maa nyaanga ka traffic light zaya ka di mi gba shee yili shɛli zaya ka mori mini tia be dinni ka duu maa gbun ha ka loori be dinni bi mi ni doli shɛli polo maa nyela palli.

Paɣiba n-diri dari ka zaŋ kana niŋ bɛ nyiŋgɔya puuni ka m ma so mi za bɛ nyaaŋa ka la n-yaagi o nyina ka bɔbibɔbi zaɣ’ dozim ka tia mi gba zaya ha ka du’ shɛli be di nyaaŋa ka ŋmani jiŋli

tumanika bɛ be ka bɛ zaaha nyɛ ban yuuni maʒini maa zuɣu ka bɛ yɛla jakeetinima ka pill zipilti ka bɛ puuni niriba ashɛm yɛ jakeetinima ka di nyɛ buluu waan ka mashini Shɛli bɛ ni tumdi di gbuni maa ka di yaɣili nyɛ zaɣ dɔzim

Niriba pam tam maʒini shɛli zuɣu ka di nyɛ kurigu ka niriba maa puuni niriba ayi gbubi filaŋ ka filaŋ maa yaɣili shɛli nyɛ zaɣ'sabinli ka shɛli nyɛ zaɣ'piɛlli ka m ba'so mi bɛ tingbani ka zaŋ o nuu pa maʒini maa zuɣu ka gbubi fooni.

Laɣingu puuni m-bala ka bɛ zaa yiɣisi zani zuɣusaa ka teebulinima za bɛ tooni ka bɛ puuni shɛb' ye jakɛɛti sabila ka m-ma so be bɛ puuni maa ka za bɛ luɣuli ha ka gba ye liiga sabinli ka m-ba so ŋun za tooni ŋo na o ye liiga buluu.

laɣiŋgu puuni m-bala ka bɛ nyɛla ban zoogi pam ka so be bɛ puuni ka bɔbi chinchini ka laɣiŋgu maa puuni bɛ pɔbila nangbampɔbirisi ka kuɣisi tɔ m-be di puuni nti pahi teebulinima

dezeeti zuɣu m-bala ka niriba pam ba laakumnima ka ban ba laakumnima ŋun be bɛ tooni maa ha o nyɛla ninvuɣu so ŋun ye liiga buluu zɔya tɔ m-be bɛ tooni ha ka ŋun be nyaaŋga ŋɔ maa nyɛ ŋun 'nyaɣi baaji

palli zuɣu n pala ka niriba pam galisi dinni pam ka loorinima gba galisi dinni pam ka duri shɛŋa din be dinni maa nye dinn galisi pam ka m ba so ŋun be loori ŋɔ yaɣili li ŋɔ ka o ye liiga blue ka nyaɣi baaji ka shab mi gba be o luɣili ka ye neen'sabila .

escarvator faari soli ka escarvator maa nyɛla binshiɛɣu din mali yaa pam escarvator maa mi yaɣi li nyɛla zaɣa ʒee ka niriba ayi be di tooni ka ye jakeetinima ka yingo niŋdi call ka yina mi gba gbubi buku o nuuni

Salin boɣili puuni n bala ka bi kori kobiɛɣu maa niŋ bini puuni ka nirabaayi gbubili ka ban gbubili maa yino pili zipiligu ka yino mii nyɛ ŋun nyɛ gbansabinli paɣa ka so mii ʒɛ bi yaɣali maa ha ka yɛ liiga blue

Duu puuni m bo ŋɔ ka duu maa puuni mi ka fulaawasinima be di puuni ka kuɣu mii gba zaya ka dufiɛya tabi di puuni ka kuɣusi maa mi nye kuɣu shɛŋa di nyɛ gireen wan ka gireen wan maa di tooni binshɛɣu be din ni ka di ŋmanila gilaasinim gba be di puuni.

Niriba pam n-za adaka gbini ka fulaawanima be di yaɣili ka ban za adaka gbini maa bɛ niriba pam ye neen' sabila ka silimiim paɣiba ayi be bɛ puuni ka ninvuɣ' so mi zaya ha ka zaŋ o nyaaŋga biri ba na ka pili zipil' sabilinli.

Paɣa n ʒi duu gbuni n duɣuri bindirigu ka teebuli ʒɛ o tooni ka parante tam teebuli maa zuɣu n ti pahi sua bindirigu maa mii o duɣurilila kuripooti puuni ka teebuli maa gba loŋni ka kuriga nima ʒɛ di puuni paɣa maa mii ni duɣuri maa o gbubila chɛriga

Laɣingu puuni ka paɣi sara anahi n wari ka wuɣi bɛ nuhi. ka ŋun be nyaaŋgi maa nyɛ ŋun wari ka wuɣi ɔnuu ka yaagi ɔ nan gbani. ka zaŋ bɛni n vuli ɔ zuɣu, ka ban mi ʒiya maa nyɛ ban galisi pam, paɣa ba anahi maa puuni shabi zaŋ woch nim n niŋ bɛ nuhini

niriba pam n-zoogi zaya ka bɛ zaŋ bini zaŋ ti bibila so ka o gbubi o be bɛ tooni ka ban tiri bia ŋɔ bini ŋɔ yino lɔbi nangbampɔbirigu ka paɣa so mi zaya ka gbubi m ba so ŋun gbubi bia ŋɔ o nuu ni ka bɛ nyaaŋga mi shɛba mi ye neem' piɛla

Paɣa kpari kom niŋdi bipuɣibili so ka yinga mi ʒiya ka bɔbi o nina ka yili o nyina ka dugbuli shɛli za bɛ nyaaŋa ha paɣa so ŋuni mi kpari kom maa niŋdi bia maa o chɛla o zabiri bahi o mali kom maa kpaari binshɛɣu di nyɛla ŋmani.

Soojanima n-gbaai paɣa mini o bihi ka paɣiba maa mini maa nyɛ ban kuhira ka ban gbibi paɣiba maa yino ye sooja liiga mini di jinjam ka yino mi ye liiga piɛlli ka pili zipil' piɛlli ka wɔchi be o nuu ni ka paɣ' shɛba ban kuhiri maa yino nyaɣi baaji.

Niriba pam n-gbibi mashin ka yino dabi bɛ tooni ka niriba pam maa puuni niriba ata nyɛla ban ye liiga piɛla ka niriba ata maa shɛba ban ye liiga piɛla maa puuni yino nyɛ bipuɣimbila ka bam mi gba kpalim maa yino be bɛ puuni ka piri namda ʒee.

Kuliga noli m-bala ka bɛ niŋ biriji ka di baai yaɣi kuliga maa ka kuliga mi noli mi ka kubenima sa din ni ka mɔri bili di gbunni ka kubenima maa ni za shɛli polo maa duu za din ni ka bɛ maali binshɛɣu ka di ŋmanila jirambiisa

Paɣa mini jɛnsi n-diɛmda ka jɛnsi maa nyɛ ban nini mooi pam ka paɣa maa mi o ye liiga ʒee ka kuri tiŋa ka tom maali o zabiri ka jɛŋ' yino be bɛ tooni ha woligi o ko.

Kuliga noli m-bala ka shɛba be kuliga maa noli ka paɣa so gbibi bia o nuu ni ka ban mi be kuliga maa noli maa Shɛba mi ʒi teebuli gbini ka binyɛhari tam di zuɣu ka bɛ nyaaŋga ka fulaawa shɛli beni ka bɛ yaɣili ha ka kube mi gba zaya.

Daa puuni m-bala ka dabba ayi doli taba chana ka daa maa puuni mi teebulinima maa zuɣu kamantoosi nti pahi alibalisa ka di pa teebuli maa zuɣu ka bibila so mi gba za teebuli yiŋga gbini n-zaŋ o nuu gbaai gbambil' sabilinli.

Tumashee ka bɛ ŋɔ ka bɛ niriba a shɛm ye jekɛtinima ka di yɛn ŋmani zaɣ'dozim ka pili zupili'piɛla ka bɛ nyaaŋa mi ha ka duu bɛ dini ka bɛ tumdi tuun'shɛli maa bɛ gabila kɔgirati din ni.

Bɛ bɛla tuma puuni ka yɛ neein piɛla ka bɛni bɛ tuma puuni maa yino ziya ka lan nyili o nyina ka yuuni mba so ŋun za zuɣusaa maa ka mba maa nyaaŋa paɣisara ayi bɛni ka yino zabiri nyɛ zab'sabinla ka nachimbili so mii zi bɛ tooni ka chɛ kɔlikɔli

Niriba n-diri dari ka ɡbubi fulaaɡinima ka zabili niŋ dinni ka polinsinima kana ni bɛ ti ɡooɡi ka ban mi diri dari ŋɔ ninvuɣ' yino be bɛ puuni ka ye jɛkeeti buluu ka pili zipil' sabinli

paɣa mini o yidana nti pahi o bia ka bia maa gbubi boosi ka tomi zaŋ o nuu tim di puuni ka do'so o ba maami gba za waachi bɛ o nuuni ka o ba maa ni so jinjɛm shɛli maa nyɛ zaɣ'ʒee mini zaɣ'sabinli ka bɛbiee gba bɛ be o lɔɣili.

Ashibti ni m bala ka dɔɣite maa chɛbiri ŋuni ʒi kuɣi ŋɔ zuɣu shɛriga ka o yilli o nyina ka ʒi kuɣi maa zuɣu kuɣi maa nyɛ binshɛɣu din nyɛ zaɣ'sabinli ka dɔɣite so ŋuni chɛbiri nira ŋɔ shɛriga ŋɔ zupiligu maa nyɛ buluu.

Niriba pam n-zaya ka yino be bɛ tooni ka gbubi speaker ka bi'puɣinbila so be o yaɣili ka pili zipiligu ka ye jakeeti'sabinli ka be niriba pam maa puuni yino mii zaŋ o nuu pa o zuɣu ni ka yino mii wuɣi o nuu zuɣusaa ka gbubi fone.

Maʒini shɛli niŋ sarati ka soojanima za di gbuni ka soojanima ŋɔ nyɛla ban gbubi malfa ka maʒini ni saɣim ʒi shɛli polo maa jirabiisa bɛ di nyaaŋa ka tikuŋ shɛli mi za dini ka shɛlipolo bɛni bɛ ŋmanila saa mi mi ka bayi.

Dabba anu n-zaya ka yino dabi tiŋa ka ŋun za zuɣusaa ŋɔ mii zaŋ o nuu tim o binsuriguni ka so za o nyaaŋa ye liiga sabinli ka loorinima a shɛm mii gba be be luɣili ha ka niriba ayi ban mii zaya ŋɔ yino ʒe cheche zuɣu ka yino za o nyaaŋa.

Niriba pam m bɛ jiŋli puuni ka jiŋli maa nyɛ jiŋ shɛli din na bɛ mɛ naai ka ban puhiri jiŋli maa shɛba chaŋ rikuuyi ka shɛba mi na bɛ zuɣusaa ka ban puhiri jiŋli maa puuni mi niriba pam bɛ puuni ka pili zupilisi.

Niriba pam n be duu mebu shee ka niriba pam maa puuni niriba ayi zala binshɛli din muɣisiri concreat maa gbunni ka niriba ayi maa puuni yino tab o shee ka ban mi be tuma ŋɔ shee ŋɔ niriba ayi mi be luɣili mi toori kuɣa.

kuliga ni m-bala ka paɣa ba toori kom ka bɛn toori kom maa shɛli polo maa ka kɔdunima za bɛ nyaaŋa ha ka paɣ' yino mii za luɣili ha ka yuundi ba na ka bɛ puuni yino mii zi taɣili zaya ka taha ata mii za bɛ luɣili

Polinsinima n-gbaari so ka so mi gba ʒiya ka gbubi fon ka zaŋ nyɛ’pɔbirigu pɔbi o noli ka kpa ninkpara ka gbubi gbambil’piɛlli ka bɛ nyaaŋa ha duri za din ni bɛ mi gba nyaaŋa m ba so mini m ma so gba kanina.

bɛ taritila bihi bindirigu ka bindirigu maa puuni mi nima be di puuni ka bia shebi ban deeri bindirigu maa nyɛ ban galisi pam ka paɣa so ŋun mi tariti ba bindirigu maa o nyɛ paɣa so ŋun ye liiga piɛlli ka mali o zabri ka Tom pili zipiligu

Duu puuni m-bala ka kuɣisi za dinni ka nyɛ zaɣ'piɛlli ka fulaawa shɛli be di nyaaŋa ka be zaŋ gilasi yili dikpuna maa ka kuɣa maa mii gba mii yaɣili be niŋ kaegi shɛli ka binyɛhari tam dizuɣu.

niriba pam nyɛ ban doli taba chani shɛli polo ka so be sunsuuni ka ye jɛkɛti ka zaŋ nangbampɔbirigu pɔbi o noli ka pili zipiligu ka ŋun be yaɣili ŋɔ mi ha ye jɛkɛti buluu ka pili zipil' zaɣ' dozim

Niraba pam n tam loori zaɣ' dozim zuɣu ka loori ŋo nyɛ ŋun chana ka bibil so mii za bi yaɣili ka bin doli pali shʋli maa tihi bɛ di nyaanga maa ha ka loori maa zuɣusaa maa ha bi gbubi jɛrikan zaɣ' dozim

Moɣ'ni m-bala ka niriba be loori puuni ka loori maa nyɛ zaɣ'piɛlli ka wabiri mii nyɛ ban galisi mɔɣu maa ni pam ka mɔɣu maa puuni tihi nyɛla din galisi pam tihi maa puuni shɛŋa nyɛla ti'kuma

Sarati niŋ soli ni moto mini chɛchɛ bara n to taba ka shikurubihi ayi mi gba za bɛ sani ka nyaɣi baaje ka m ba'so kana ti yuuni paɣa so ŋuni gbubi bi'so mini moto niŋ sarati maa m ba'so ŋuni mi yuniba maa o yɛla liiga zaɣ'dozim.

Kuligi ni m-bala ka bootinim' be kom maa zuɣu ka jarambiisanima gba be di yaɣili ha jarambiisanim' maa nyaanga mi ka zɔya be din ni ka zɔya maa mi ni beni maa zɔya maa mi shee maa mi tihi gba be dinni.

silimiin ninkuru so n zaya ka piri namda sabinli ka o ni za sha polo maa nyɛ bɛn nyuri bɛn nyura ka bɛn nyura maa mii nyubu sheei bɛnyaɣiri be bɛn puuni ka di ŋmanila bɛnwala ka bɛnwala maa ŋmani alaafee kom maa nti pahi din pahi.

Duu puuni m bala ka teebuli zaya ka ŋmana ayi tam di zuɣu ka bin yaɣiri shɛŋa mi gba be ŋmani maa yaɣili ka tv tabi di kpini maa yaɣili ka bolifu shɛli be di puuni ka bi niŋ "flower" n ti pahi binyɛhiri niŋ di puuni ka duu maa mi yaɣi li shɛli "glass".

Naa mini o kpambaliba n-ʒia ka naa maa mi ni ʒia maa o nyɛla ŋun gɔbi chinchini ka zaŋ salima bansi zaŋ niŋ o nuu puuni ka bam mi za nyaaŋga maa mi m ba ninkur' so be ni ka kpa ninkpara ka bɛ nyaaŋga mi ha duu zaya ka tia gba za di nyaaŋga.

Loori n-zani ka m-ba so be zuɣusaa ka ʒi kobli zuɣu ka loori maa gbuni paɣaba za dinni ka m-ma so mi chani ka ʒi bɔks ka m-ba so mi za tingbani ni ka be loori maa gbuni.

Campini puuni m-bala ka tipa "truck"nima be dinni n-ti pahi escabaatanima ka di yaɣili ka palli beni ka loorinima ayi shɛba doli li chana ka tipanima maa puuni mii di nyɛ zaɣ'ʒehi dibaata.

niriba pam diri dari ka soli ka niriba pam maa puuni gbariti be bi puuni ka gbariti maa mi puuni so ye liiga ka di nyɛ zaɣ' ʒee ka ban mi be bi tooni maa ha yino bi bini o nuu puuni ka niriba pam maa mi puuni n ba nin kuri so be bi ni ka mali yeen kɔb piɛlla

Paɣaba n laɣim ka she chinchina yaaye nima ka bɔbi bɔbisi ka tɔm zaŋ cheeni nim niŋ bɛ nyigoya puuni ka bɛ puuni yino ŋun be tooni ŋɔ maa ka o kpa tibi Kpara ka m ma ninkuri so gba be nyaaga ka bɔbi bɔbiga ka bɔbiga maa nyɛ zaɣi piɛli.

Palli zuɣu m-bala ka loorinima n dola ka niriba nyɛ ban galisi pam dinni ka bɛ puuni shɛba nyɛ ban diri dahi ka bɛn diri daa maa shɛli polo maa shɛba kohiri la alibalisanima ka loorinim maa puuni shɛŋa nyɛ zaɣ'zeei

Kuligi noli m bala ka dabba ŋmeri lunsi ka paɣaba maa mii diri dari ka bin diri dari maa yino be bɛ ni ye liiga dozim ka so jinjam piɛlli ka dabbi shɛb ban mi ŋmeri lunsi maa yino gbubi daraayi o nuuni.

Bɛ bela loori puuni ka be mɔɣ'ni ka jangbuni be bɛ tooni ka bim be mɔɣ' maa ni maa mɔri gba be dinni ka loori shɛli bin kpe ŋo maa di nye loori sabinli ka loori maa puuni niriba anahi m-be dinni ka yino zi di tooni.

Loorinima ayi n ka niriba pam n za di gbuni niriba pam ban mii zaa di gbunni maa ka paɣ'sali bila so bɛ be sunsuuni maa ka mali o zabiri ka o tooni mba so pili zipil' sabinli zaya

Silimiin Paɣa ayi n zaya ka yino ye liiga ʒee nti pahi jinjɛm ʒee ka pili zupil'ʒee ka tom mali o zuɣu ka kpa tibkpara o yaɣili ka binwala bɛ binyɛri zuɣu tam teebuli zuɣu ka ŋuni gba mi za o nyaaŋa maa gba pili zupiligu ka di nya tampilim ka laati tomi yili zuɣusaa.

Laɣingu shee m-bala ka mba so za zuɣusaa ka wuɣi o nuu ka kpa ninkpara ka so mii zi kuɣa zuɣu ka yɛ liiga buluu ka gbubi "phone" ka so mii zaŋ o nuu tabi o tibili ka kpa ninkpara o mii gba nyaaŋa ha ka so yɛ liiga piɛlli

ban maani soli m boŋɔ ka bi niŋ concreat zan soŋ tiŋa ka ba maani soli maa shebi gbubi shovel nima ka ye jakeetinima ka shab mi pili zupili ʒehi ka yino be bi puuni ka o zupiligu maa nyɛ blue one.

Daa puuni mbɔŋɔ ka niriba pam galisi din ni pam ka loorinima pe taba ka loori shɛli din be tooni maa nyɛ zaɣ dɔzim ka ŋun paya maa nyɛ zaɣ ʒɛɛ ka m ba so mi be tiŋgbani maa ni ka ʒi kpalaŋa ka yɛ liiga ʒɛɛ

Piibu piibu bɔɣusi gbuni ka m ma so ʒiya n zaŋ o nuu shihi piibupiibu bɔɣusi maa yinga ka m ba so mi za o nyaaŋa ka piri namda ʒee o ni ʒi paɣa so mi gba sani maa o ʒila kuɣu zuɣu ka zaŋ kahi o nuhi pa teebuli zuɣu ka pili zipili buluu.

Niriba pam n-doli taba sheerina ovahɛdi zuɣu ka bɛ mali li ka di dizaani maa di yɛn ŋmanila daadam nuu ka niriba pam ban doli bini maa sheerina maa m ma so ŋun be tooni maa nyɛla ŋun pili zipil' sabilinli ka ye liiga buluu.

silimiinsi m-be loori puuni ka bɛ nyɛ ban galisi pam ka loori maa mi puuni mi silimiinsi bibaayi n-ʒi di tooni ka wab' yino be bɛ nyaaŋga ka yino tɔ m-be bɛ tooni ka bɛ be shɛli polo maa nyɛ mɔɣuni

niribi ni be kuliga ni n duhiri kom ka niriba a shɛm m be bi tooni ŋmɛri kumsi ka diri dari ka m ba so ŋun ʒi bi tooni maa nye ninvuɣi so ŋun ye liiga ʒee ka ban mi be nyaanga maa mi niriba ata m be bi puuni ka ye yaaye

Daa puuni m-bala ka m-ba so za nɛma gbuni ka wuɣi o nua ka gbubi o foon ka la n-nyili o nyina ka o yaɣili ka bɛ zaŋ ntoonsinima pa teebuli zuɣu ka nyuya be bɛ yaɣili n-ti pahi giriinpɛpɛ.

duu puuni m-bala ka kuɣisi be di puuni ka kuɣisi maa puuni bɛ zaŋ difiɛya niŋniŋ di puuni ka difiɛya ayi mi do yiŋa ka teebuli be di tooni ka difiɛya maa mi ni do teebuli shɛli zuɣu maa ka di nyɛ zaɣ' dozim

Niriba nahi n be duu puuni ka niriba ayi shab ban ʒi kuɣisi zuɣu ŋɔ mi yooi books soŋ ka sabiri di puuni ka nin vuɣu yino ŋun za nyaaŋa ŋɔ zaɣ'nye pobiri pobi o nyee ka ye neen'piɛla ka che o zabiri bahi ka yino mi gba zan ŋun bala maa luɣuli ka pobi nye pobirigi ka mali o zabiri.